Vana vadodori vatongofunda kuchikora neamweni avo kubudikidze ngekutamba mitambo, kubhuirwe ngano, kuemba zvingoma veikona kuswere veitotamba neamweni avo veifunda.

Kufunda kwevana vadoodori kunotora mupauko wekuti vanenge veifunda, veitamba nana mbuya awo anoafundisa ,achiaitire ngano, kuimba zvimutambo nekutamba neamweni awo.

Vana vechikora vanenge veifunda vadodori vanodetserwa maningi kakurutu ngekuone mipikicha pamadziro. Vanofunda ngekuone zvinovadakadza nekuerenga pamweni mipikicha.

Vana vadodori kufunda kwavo kuchikora cheana adodori kunotora ndau apa pavanenge veitotamba neshamwari dzavo veitamba nezvimudhori nezvimwe zvinovadakadza nekubhiirwe ngano.

Vana vadodori vechikora vanoenda vachiri muzera ridodori Vano fundiswa kutanga kukona kunyora veindotamba havo nevamweni veitara Tara kuri kudzidzira kunyora.

Vana vadodori vanoende kuchikora vanofundiswa kunyora nekukona kunyora mumavhu veitambiremwo veitambe neshamwari dzavo kuti vakone kuyaiya nekukone kutamba mevamweni zvakanaka.

Ana adodori anemakore mashomani anenge eiendeswe kuchikora ndiana mai awo, kuti atambireyo anofundiswe zvakasiyana-siyana ndiana muya anoswere eitamba navo zvakadai nengano nezvimitambo zvimweni.

Kufunda kwepachikora panenge pane vana akawanda maningi dzidzo dzevana vadodori vana vanosiso kuwaniswe zvimbuzi zvinogara zvakachena nguwa dzeshe kuti vasaparadzira zvirwere.

Ndau dzechikora dzinosisa kunge dziri mudhuze mwentaraunda anogara vana kuti vana vasahamba muhambo wakareba yamho kuti vaone kuenda kuchikora ndokuti vana vakudakarire.

Kufunda neana echikora, akuchapetudzwi kumbatso, ngekuti uyu akoni kuzwa ,kana kukone kureketa nevamweni, vana veshe vakusisa kufundiswa pazvikora, vamweni veyitofundiswa kubhuya nevamweni ngenyara dzavo.

Vana vechikora vadodori vanofunda kuchikora vanokone kufundiswawo nezvekurima muriwo nekuti inokona kuvadetsera kuti vazowana chekurya nguva yekuti vanenge veirya pachikora

Vadzidzisi vechikora ne ana adodori , vanounganidzana veyikona kubuyirana ngenjira, imweni dzinokone kudetsera anadodori kuti vakone kubata zvavanenge veyifundiswa zvachona zvingadai nekuyerenga nekunyora.

Vana vadodori vanofunda kuchikora vanosise kuti vafundiswe zvidzidzo zvinoita kuti vakone kunyora nekuerenga. Nekukone kupurutana zvimweni zvavanokona kuzofundiswa.

Vadzidzisi vezvikora zvekufundisa ana adodori, ana adodori anenge eyida kufundiswa kukone kuerenga ,kupurutana kunyora. Vadzidzisi vanofano kunge vanezvikwanisiro zvekunyora ndizvona.

Kufunda kweana echikora eadoko anode kuone panenge pakanyorwa eikone kufunda mitinhimira eikone kufunda kunyora kuyaiya nekukone kuerenga kwemene.

Chikora chimwe nachimwe chinosise kunge chine mitemo yacho inonga yakatoiswe pachikwangwari. Kuti panapa ana anofunde panapa anosise kuteedze izvi, zviro zvinenge zvekabhuiwa pachikora pona apapo.

Ana echikora adodori anosisa kufundira mwanenge eiona pekugara nepekunyorera nekuti ana echikora adodori achiri kufundira kakurutu kuyayeya kunyora nekuti akone kuerenga.

Zvikora zvefundo yepashi pashi zvakasise kuti zvinge zviine zvikwanisiro zvakaite sekuti pekunyorera, pekuti vana vagare uye mabhuku ekuti vaverenge kuitire kuti vasimudzire fundo yavo.

Ndau dzinofundira ana echikora dzinosisa kunge dziri ndau dzakakura yaamho kuti anokone kutambepo veifunda pamweni panoakwe mekuti afundire nemekuti atambire munosisa kunge muripo pachikora.

Ndau dzekufundira dzeana achikora adodori dzinosisa kunge dziri ndau dzakakura yaambo kuti antu anokone kuise mwekuti antu afundire nemwekuti ana akone kotambira mitambo yakadai ndiana bhora.

Fundo yepashi-pashi irikuoneka yeidetsera vana kuti vakone kuerenga nekunyora kuitire kuti vakure vari vantu vanokona kuzodetserawo mumiganga mavo.

Kufunda kwana echikora kakurutu anosisa kunge ane ndau dzekuti agare nemabhuku ekuti vaerenge ngekuti ana adoko anosisa kufundiswa kuyaiya nekukona kuerenga.

Chikora cheshe cheshe chinofundira ana adodori anosise kunge aine zvimbuzi zvinokwananira neana iona ngekuti ndiyo mhatso huru inovhakachirwa ngeana zuwa ngezuwa aripachikora .

Munotambire ana adori dori anofunde pachikora dzinosise kunge dziri ntaraunda dzakagadzirwa dzisina zvinokuwadza ana, nekuti kufunda kweana kurumba rumba nekutomuka tomuka vari pachikora.

Kufunda kweana adodori pachikora anosisa kunge aine ndau yekutambira yakawanda uyezve isina zvinokuwadza ngekuti nguwa dzawo zhinji anofunda ngekutamba.

Vana vadoodori vechikora vanofunda kuchikora cheana vadoodori anosiso kunge aine pekuti anokona kutambira ngekuti kufunda kwawo kuzhinji kweana kufunda eitamba neshamwari dzawo nekuona zvekuti atambisire zvakona.

Vana vadoko vechikora , vanosise kufundiswawo kuchikora kwavo, ngevadzidzisi vavo, zvidzidzo zvakadai ngesvomhu, zvinogone kuzovhure ndxondo dzavo, kuti akone kuzoitawo zvimweni ,mune ramangwana ravo.

Ana adodori anofunda kuchikora cheadodori anosiso puve ndau yakanaka yakahlamburuka. Yekuti anokona kutamba asina zvinoakuvadza neshamwari dzavo eikona kurumba nekutomuka-tomuka.

Vana vechikora vadodori vanosisa kunge vanendau dzavo dzekuti vatambire nekuti kufunda kweana adodori kufunda veitamba veijakalaza nevamweni veirumba rumba.

Vana vechikora vanofunda ngekubudzikidza ngezvidzidzo zvakasiyana siyana vamweni vanokone kufundire kukone kunyora nekugadzire mufananidzo veipangidzira vamweni yekuti vazokura vanokona kutoitengesa.

Imweni yemishando inofundiswa vana vechikoro ndeyekuti vagogone kubata nenyara dzavo mabasa amweni avanoda kuzoita vanosisa kumafunda sezvidzidzo zvavanenge vachifundira pachikoro.

Vana vechikora, vanofunda, anosise kufundiswa veyitobata zviro zvakhona ngenyara dzawo. Veyitire kuti vazofundiswe mishando yavanode kuite mangwane , veidetserwa nemakurukota anowona ngezvedzidzo.

Vana vechikora vakukone kufundiswa makombiyuta kuzvikora kuti vakone kubetsereka pazvidzidzo zvavo nekuti vazokone kuashandisa vakuita mabasa epadera

Vana vechikora vanokona kufundiswa amweni mabasa asinei nekuti mukomana ere kana musikana zvakadai nekuti musikana unokona kufundiswa kugunda vantu eyitoite mare.

Imweni ye mishando inokona kuitwe nge ana echikora anokone ku fundiswa achiri pa chikora nge vamweni vari kuita mishando iyona vanokona ku vhakachira pachikora vei uya ko fundisa ana epa chikora.

Vana vechikora veidetserwa ngeadzidzisi avo anokone kuita tsvagirudzo dzemitombo imweni kuti inoita mushandirei nekuti inokona kudetsera sei antu anenge ane matambudziko akasiyanasiyana.

Vana vechikora vanokona kufunda ngenjira dzakasiyana siyana . Vamweni vanokone kufunda zvidzidzo zvekutambe bhora kwemene, veikone kutofundiswa ngemudzidzisi wakazvifunda zvona zvebhora.

Zvimweni zvezvikora zvinenge zvakaakwa ngemachechi kuitira ana kuti azofundepo .Hino ana anozofundepo anosiso kuteedzera mitemo inodiwa kuchechi idzona kuti vaite pazvikora zvakona .

Zvikora zvinosise kuende mudhuze ngemunogara antu kuti vantu vakone kufunda padhuze nemizi yawo kuitira kuti vasahamba kuende kure.

Vana vechikora vanokona kunge vane nguva dzavanokokorodzwa pamwepo veikone kubhuirwe ngezvinodiva pachikorapo. Nezvinodiva kuti vaite vakure vari vana vakangwarira.

Kufunda kwevana vechikora vanoendeswe kuzvikora zvirimundarawunda mawo vamweni vanange veyihamba ngetsoka ,vamweni vanokone kuperekedzwa ngemuva dzekumhatso kwawo voyende kuchikora.

Kufunda kwevana kudhaya vanhu vayipahamba mango wakareba maningi kuto vabaende kuchikora. Zvino, kuwuya kwakaita chiungu, vana vakukone kuthwarwa ngemabhazi keyende kwavano fundaira.

Zvikora mumantaraunda yeee zvabaa nasirwana pakuti vantu vakukona kufunda Kumhatso dzakabaa naka yaampo dzekuti anokone kutora ana akatowandisa panguwa imwe eipinde chikora.

Vana vechikora vamweni vanouya votorwa ngemovha dzekumbatso kwavo ngekuti kwavanenge veibva vanenge veibva kune mumango kuti vasahambe mumango wakareba maningi.

Vana vechikora vanosise kupuwe mabhuku kuti vakone kuerenga kuti vaone kufunda muzvidzidzo zvavo zvavanenge veifundau vechiite tsvakurudzo dzavo.

Vana vechikora dzimweni ndau dzechikora dzavanofundira vanokone kupuwa kurya kwemasikati kuti vakone kupedze zuwa vachakagwinya veikona kuyaiya nekuenderera mberi nezvifundo zvavo.

Vana vechikora vanofunda kuchikora vane nguvai dzavanounganidzwa pamwepo veyikone kubhuyirwa ngenyaya yematenda anenge ari mumandaraunda ngevandu vanobve kubazi rezveutano.

Fundo yechikora, cheana anenge abvawo paudoodori ,aakuende kufundo dzimweni, dzekuti achikona kuenda kuchifundo dzepadera-dera, anosisa kufundira muntharaunda dzawo.

Vana veshe-veshe vanosise kuti vaende chefundo yepadera. Vana avafaniri kugumira giredhi yechinomwe ngendaa yekuti vanenge vasati vanyatse kufunda fundo kwayo.

Vana vechikora vanokonawo kufunda zvimweni, zvinechekuyita ngemwiri wemuntu. Vanokone kufunda ngezvemakodo emene, emuntu, kuti vakone kuzoziya mo, mishando yavanoda kuzoyite mangwana.

Zvikora zvese zvinofundire ana echikora zvinosise kunge zviine muono wekuti panapa panodiwa kuitwa ngezvei pachikora zvinotobhuyirwe ana anenge eifundepo kuti akone kuziya zvinodiwa pachikora pawo.

Ana achikora chesekendari anokone kudetserwa ngekubhiirwa ngamweni arikuita mishando yakona yanoda kuzoita anokona kuhambira zvikora eibhiire vantu ngenda yemishando inozoite vana.

Ndau dzechikora dzinofundira ana echikora dzinosisonge dziri ndau dzekuti dzakabachena yaambo. Dzinofundiswa ana kukone kuchengetedza ndaraunda dzavo dzakachena anyakura anenge akatofunda izvozvo kuzvikora.

Kufunda kweana echikora anenge eita fundo dzepaderadera anosise kunge aine mwaanokona kuenda. Osvika ondoerenga mwona umomo eikone kuite tsvakurudzo yeziyo yedzidzo dzavanenge veita.

Ndau dzepachikora chefundo yepadera-dera chinosiso kunge cheioneka chiine ndau dzimweni dzezvinoshandisirwa mwezvinokonyerwa kuti zvisaoneke zveirashika pamweni.

Ana epazvikora zvepadera dera anokone kufundawo mishando imweni ngekuone mhemberero dzinenge dzeiitwa pamweni nekupemberera antu anenge eishanda mishando yakapambaukana mazuwa awo.

Vana vechikora chepadera vanofunda kuzvikora zvepadera vanosise kupuwe mwekugara mwakanaka kuti ndxondo dzavo dzive dzakagadzikana pavanenge veienda kofunda zvifundo zvavo.

Vana vechikora vanenge veifundira kuzoita mishando une chekuita nezvehutano vanosisa kupuwa michina Yechizvino zvino yavanenge veishandisa kuita tsvakurudzo dzawo dzematenda amweni anenge arura mumandaraunda.

Fundo yepadera-dera yevana vechikora vanosise kuvaniswe ndau dzekuti vanokone kuenda veizvibatsira imba huru. Inenge ine pekugezera nyara, nezvekugezesa nyara dzakona.

Ana echikora chepadera-dera, ngendaa yekuti anenge ofunda akati wandei eifunde zvidzidzo zvawo, anosisonge ane ndau dzakakura yaambo, dzekuti anokone kugara ari zvikwata-zvikwata eyiite tsvakurudzo.

Vana vechikora vanofunda pachikoro chepadera dera vanoonekwa veifunda mushando yekuzoshanda pachibhedhleya kana yekugadzirwa kwemudhongayo , vanofunda vari pamwepo.

Ndau yechikora chevana vepadera dera chinooneke chine mbatso dzakawanda yampo dzimweni ngedzekufundira dzimweni ngedzekuti vana vaone kugara ngekuti vanobva kure nechikora chakona.

Vana vanofunda pazvikora zvepadera vanowaniswe pekugara pakabanaka yaamho, nepekuti vanopuwe zvihlayo netafura rekuti unokone kuerengerepo veiite tsvakurudzo dzavo dzezvifundo zvawo.

Kufunda kwevana vedzidzo yepadera kunosisa kuti ndaraunda yawo yakaiswa zvikwangwari zvinobhuya kuti ino kunofundwa chakati inondokunooneka mabhuku yekuverenga uku ndokunooneka michina yechizvino zvino.

Vana vechikora chepadera nekuti vanobva kure kumativi marongomuna enyika vanosisa kupuwa pekuti vagare veikona kuita zvidzidzo zvavo vari pasinde nechikora chawo chavanofunda.

Kufunda kwechikora chepadera kwakadetsera maningi ngekuti hakuchatsarwi kuti majaha ega. Nendombiwo dzakukona kuende kuchikora chepadera dzechitokona kuitawo mishando imweni inoitwa ngemadhodha.

Vana ve chikora vano kone kufunda kugadzire mitambo imweni vamweni vavo vei ona kuitire kuzo kone kugadzire mitambo inokone kuto tengwa nge antu va kushanda.

Vadzidzisi vekuzvikora zvemayunivhesiti anosisonge ari antu akafundire mishando yawo anoziya kukone kufundisa ana ati kureingekushandisa michina yechizvino zvino.

Ana anenge eifunda kunaunivhesiti anosisa kunge ane pekugara pakahlamburuka yampho pane zveshe magetsi nemvura kuti akone kuenda pasinde nechikora chawo.

Ndau inofundire ana echikora epadera dera indau inoashire antu akawanda anenge eide kuzwa ngezvinoitwe pachikora pona apapo, panenge pane ndau inotosise kugashire aenzi.

Ndau dzinofundira vana vepadera dera ndau dzinosisa kunge dzakakura kakurutu ngekuti vantu vanofanira kunge vane mbatso dzekufundira ngekuti mishando inenge yofundira ana echikora inenge yawanda yambo.

Kufunda kwechikora chepadera dera kunooneke kuti kunofundiwa pantharaunda dzinenge dzakahlamburika yaambo zvinogwinya kuti anthu ofundisepo n neamweni anofunda ana echikora anthu akuru akarongeka.

Ndau dzechikora chepadera cheana anofunda, chinosisounge chiine ndau dzekuti vakone kugara, ngekuti vana vanenge veibva kuretu nemakanyi avo, kuuya koofunda kundau yechikoro.

Ndau dzinofundire ana dzepayunivhesiti dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburika yaambo dzinooneke kuti anthu ofundepo abaari anthu akarongeka ode kuenda kumushando.

Fundo yekuyunivhesiti irikuoneka yeidetsera kurodza ndxondo dzevantu kuitire kuti vadetsere kuunza budiriro mumiganga yedu.

Chikora chepadera-dera chinofunda ana akasangana-sangaana. Anodhibana majaha nendombi, anababa vamweni nanamai veiite tsvakurudzo yezvidzidzo zvavo pachikora cheakuru.

Kufunda kwechikora chepadera ,akuna zera nekuti muntu weshe unokone kuwedzera fundo dzake. Chinodiwa muntu unokone kuite tsvakurudzo, nekukone kuziya kushandidzana neamweni eikone kudetserwa ngeafundisi avo.